Ndaba ensolo eyitibwa entugga ng'esala ekkubo eriri mu ddundiro mu kkuumiro lyazo ng'ate waliwo ne ppikipiki eri mu kkubo eryo lyennyini ng'eweese n'omusaabaze.